Halkaan waa waxaana baadi ah taagan motooyin sadax lugood oo bajaaj ah

Halkaan waxaa fadhiyo gabdho waxay wataan qalin iyo warqad cadaan ah hortooda waxaa yaalo miis.

Meeshaan oo meel laami ah waxaana taagan baabuur saaran coteenaro